Babandu babili bamaali ela nga babandu bano bekhale khu khareebe khe lubaawo ela nga babonekha nga bakhwinyaya kumwinyawo ela nga waliwo lubaawo lulikho buloowo bukali ,ela mubuloowo buno mulimo bubaale bumali bwesi barambisa ukhwinyaya kumwinyawo kuno

Buyu bubili, busisila era nga babwombekhesa bunyaasi khungaki nililoba khundulo era nga waliwo ni babana babili babemikhile imaso we khayu khatwela nishibutu era nga mulimu ni khabusi nakho nga khali ukhwaya era nga inyuma webuyu buno waliyo bunyaasi ubwatsowa ni shisaala shitwela ishatsowa nga shaleya naabi.

Abaana bakali ela nga babaana bano nga basoma kubanga bositsana bakwarire tsi uniform itsifanana ela nga bawambile tsiwutsi ni tsibisho, babaana bano babonekha nga balikhunaba tsinanga

Kyimikunda kyibili nga kumukunda kutwela kulimo kasoli kwesi babyalile ela nga kasoli uyu afanana bulayi nabi nga akhutsowa atee nga ashili umwana ela mumukunda umundi mulimo bunyaasi ubwatsowa nga bwakeya.

Lukiingi luboofu lu lwaleya ela nga lukiingi luno lubonekha bulayi naabi ela angaki we lukiingi luno mulimo kameetsi akaama angaaki nga keka hasi we lukiingi luno nenga khuliwo ni umusani umuzungu angaki we lukiingi luno ate nga khundulo aliwo bisaala ibyatsowa ni bunyaasi.

Bimuli bikali, ela nga bimuli bino bibonekha bulayi nabi ate nga byamiliya ,ela khungaaki khwe bimuli bino mulimo inzukhi indwela imboofu, inzukhi ilimo bimaali ili'khupamburukha nga ibonekha nga ili khutsya khu shimuli shitwela

Shishombekhe shifwiti ela nga shishombekhe shino she isiko nga basyombekhesa kamatafari ni khungaaki barakho kamabaati kamayaakha ela nga kumulyaango kwe tsimbaawo ela nga sisiko sino sibonekha nga bama khusisiinga khubanga similiyu mukari.

Ingobe imaali ela ingobe iyi imboofu, ingobe iyi ibonekha nga ili khu kyendela khu lugudo ela khu lugudo khwesi ingobe ili khu kyendelakho khulikho lufumbi lukaali ela akhundulo waliyo bunyaasi bubwatsowa nga nabwo bulikho lufumbi

Inimilo imbofu nga inimilo yino ibonekhana bulayi nabi nga bakyilimilemo, era nga munimilo muno mulimo kasoli isi babyala era kasoli uyu ashili umwana era nga kasoli uyu watsowa bulayi era nga abonekha bulayi.

Elah nga igaliyi bakiboyilekho kamatoore kamakaali elah nga kamatoore akandi bakaboyile mubusawu bakekhasile khugaliyi elah nga mulimo lusaala lwesi igaliyi ilikhwitikhina elah nga igali yemile khulugudo lulikho lufumbi elah khundulo khwe luguddo luuno waliwo bunyaasi bubwatsowa nga bwaleya

Kameetsi kamakali ela kameetsi kano kosi kabonekha bulaayi ela mumeetsi muno mulimo bisolo bikali biboofu ate nga bimali. Ela bisolo bino byekonelekho khufuna isuuya ela akhundulo we kameetsi kano waliyo bisaala ibyatsowa.

Tsinzofu tsibili tsimali ela nga tsimboofu nabi ela nga inzofu ndwela ili ni kamasaanga kamawanga kamaleeyi ela nga isi tsili waliyo bunyaasi ubwaleya bubonekha buli ukhwoma ela nga khu mikoongo khwe tsinzofu tsino khulikho bunywinywi bumali ubwimikhilekho.

Shizimbe shibofu ishaleya nga shibonekha bulayi era nga shilikho kamabaati kamabesemu nga kamabaati kano kabonekha nga kamakhale ela nga ibweni we shizimbe shino waliyo olwanyi lulikho busaala bufiti fiti nga bunyaasi nabwo bufiti

Ishipo shibofu ela nga ishipo shino shibonekha bulayi ate nga ishipo shi nasho bashirukha bulayi mukari mwe shipo shino bareremo kamawulile ela mumawulile kano bareremo mayito umukali nenga mayito yu neya abonekha bulayi .

I'nyaanza imboofu nabi, I'nyaanza iyi ibonekha bulayi nabi ela khundulo khwe i'nyaanza iyi waliwo tsingiingi tsingali nabi ela tsingiingi tsino tsibonekha bulayi nabi ela nga khulikho bunyaasi ubwatsowamu khu tsingiingi tsino ela mulimu lukiingi lutwela lulikho inzu nga bakyombekha bulayi nga iye liloba ni lusukhu lwe kamatoore.

Shisolo shiboofu ela nga shili ne kumukhiila kumuleeyi naabi ela nga shisolo shino shibonekha nga shili khukendela khubisaala ishakwa amala shisolo ishino shemikhile nga shili khulola esi shitsa.

Shimotokha shiboofu ela nga shimotokha shino shibonekha nga sha police ela nga shibonekha bulayi nga shiboofu naabi ela nga mulimo ni kumusaala kwe kamasanyalaze ukubiriremo ela nga esi shimotokha shimikhile waliwo bunyaasi bubwatsowa bulayi

Shimuli shitwela elah nga shimuli shino shimwufu, elah nga shibofu naabi elah nga shibonekha bulaayi naabi shamiliya elah khushimuli shino khulikho intsukhi indwela imbofu nga ilimo bimali ni biwanga i'imikhile khushimuli shino

Inyanza imboofu nabi, inyanza iyi ibonekha bulayi ilikho kameetsi kamakali ela khunyanza khuno khulikho kamaato kabili ela nga ilyaato litwela liboofu ilindi lifwiti ela nga anzye khunyanza khuno khubonekha nga Ali khwilabula

Abana bakali ela abana bano bosi bamali ela nga bosi bakwarile tsingubo tsinjafu ela abana bano bosi bitwikhile bibutu bye kametsi khumerwe nga babonekha nga bama khutaya kametsi Ela bakhukyendela khulugudo khwitsulekho lufumbi .

I'nyanza imboofu naabi nga yabalaya ela i'nyanza eyi ilimo kametsi kamakali ela nga i'bonekha bulayi naabi ela nga mumaaso mwenyaza eyi mulimo kamabaale kamaboofu kamamaali kakabonekha bulayi ela khumabaale kano ilikho umundu mutwela ukwalire bimaali uwimikhilekho khumabaale kano

U'mwaana mutwela ela nga U'mwaana uyu uwe'khaana nga u'mwaana uyu wakwarire kha saati khawaanga ela nga emile khu mulyango nenga kumulyango kuno kubonekha nga kwe tsimbaawo ela nga mulimo ni kharebe khawaanga khali inyuma wo'omwaana oyu.

Umukhasi uyu wabonekha nga umuyindi, nga webimbile ukhwama khumurwe era nga webuwele akhandu mumilo khabesemu, nga umukhasi yuno abonekha nga ali khutekha khubanga wa wambile shigiko nga akhutekha ibindazi byewe khukhasigiri.

Inyanza imbofu naabi, inyanza eyi ilimo kametsi kamakaali nga ibonekha bulaayi elah khundulo khwe nyanza eyi iliyo kumuyekhe elah mumuyekhe kuuno iliwo babandu babekhalemo elah nga ni mu'nyanza mwene mulimo abandu balikhwisubilamo ate nga waliwo ni lunkingi lubofu lulikhubonekha bulaayi elah khumwikha khwe lunkingi luuno bayombekhakho tsinzu tsingali nga tsibonekha bulaayi

Inyanza imboofu naabi inyanza eyi yabalaya ate nga ilimo kameetsi kamakali nga khunyanza khuno khulikho kamaato kabili kakaalimo abandu ela khundulo khwenyanza khuno khuliko binywinywi bibili bifiti ela nga shitwela shiwanga ishindi shimaali.

Khabwa khatwela ela khabwa khano kabonekha bulaayi nga khekhaale mu bunyaasi bubwiimbi ela khabwa khano khakwarire nga inzukhi ela nga khafwanana inzukhi nga byesi khakwarire bikhafwananisa inzukhi.